Mukadzi wakapfeka rokwe hombe. Rine maoko anoti fasha achivhurika kumativi kwacho. Muruoko rwake mune chiringazuva cherudzi rwegoridhe. Muhuro make mune nekicheni yakanaka yerudzi rwegoridhe. Ane mhete panzeve dzake dzerudzi rwegoridhe zvakare. Mumusoro make mune vhudzi rinoyerera rakasungwa kumashure kwaro.

Imba yakavakwa ikakomberedzwa ne juraworo. Inoruwara rwe gireyi yakasvibirira noruwara ruchena zvakasanganiswa. Juraworo iri rinoita kuti vanhu vasangopinda pamba zvisina mvumo. Pàne gedhe dema uye imba ine ruwara rutema pamusoro. Yakanaka chaizvo imba iyi.

Vanhu vari kufamba mudhorobha. Motokari dziri kufambawo mumugwagwa mudhorobha imomu. Vamwe vari kutengesa panzvimbo yomusika. Pakawaridzwa zvokutengasa zvakasiyana siyana zvakaita semichero yemaavhokadho nemazepe nemadhiringi ekumwa.

Zvekudya zvemhando yechirungu, kofi yekunwa iri muchigaba chepurasitiki ine chekumwisa pamusoro, padumbu pechigaba pakanyorwa zita remando yekofi. Chibhanzi chine nyama pakati chakagadzikwa pasi. Uku kudya kunonaka chose uye kunodhura kutenga.

Vanhu varikufamba mukati medhorobha. Ibesanwa vamwe vachikwira vamwe vachidzika. Vamwe vakabata mabheke vamwe vakabereka mabheke kumusana. Varikufamba panzvimbo ine mataira pasi aneruvara ruchena nerutsvuku.

Varume vari kutamba mutambo unoshandiswa mabhora. Panoonekwa mabhora ane rudzi rweorenji. Mumwe murume wakapfeka kabhudura asi kumusoro kwake haana chaakapfeka. Mumwe awakapfeka hembe chena kumusoro nekabudura. Mushoka mavo mune bhutsu dzerudzi rutema.

Nhunzi hombe ine mavara akasangana bhurauni nezvitema. Ina makumbo matanhatu. Ine meso maviri matsvuku akakura. Ine mapapiro anovonekwa zvinobudikira kune rumwe rutivi.

Chitoro chinotengeswa hembe dzokutambisa mitambo. Mudhori wakapfeka hembe ineruvara rwebhuruu kumusoro neruvara rwakasvibira kuzasi. Dzimwe hembe dzakatonikwa kumadziro dzimwe dzakapetwa dzikaiswa mukabati.

Zambuko diki rinoshandiswa navanhu kuwambuka kubva kuseri kworwizi kuenda kune rumwe kuseri, rakavakwa namasimbi kumativi kwaro uye pasi panofamba navanhu pane simbi zvakare zambuko iri riri nechomudenga makakwirira kubva pamvura.

Kudya kuri mundiro ino ruvara ruchena. Kudya uku kunosanganisira mupunga nenyama yakasanganiswa nemapotatisi akatsvukira nematomatisi akatsvukira chose.

Motokari zhinji dziri kufamba mumugwagwa wetara. Dzimwe dzine ruvara ruchena dzimwe ruvara rwakaita gireyi. Imotokari dzinotakura vanhu vashima panguva imwe chete uye dzinotakura zvinhu zvisinga nyanyi kurema.

Maruva akawanda akasimwa panzvimbo. Anemavara egirini kumashizha uye atumbuka maruva akanaka aneruvara rwakandoita pingi. Maruva anodzvarwa panzvimbo kuti panzvimbo paneke uye achishongedza uye anofarirwa nevanhu vazhinji.

Kapuka kanonzi chidhambakura. Kakagara pamusoro pezidombo zihombe. Kapuka aka kane musoro wakaita orenji. Kane muviri une mavara akaita gireyi negirinhi. Kanotyisa kukatarisa nekuti kane maziso mukuru akabuda pachena.

Muti unamaruva akatumbuka, anoruvara rwakaita yellow unetumashizha twegreen twakapfauka pfauka twakasvibirira. Pasi pane mauswa anoruvara rwebrown uye aoma. Maruva anodiwa navanhu nokuti anonakisa panzvimbo.

Varume nevakadzi vakawanda panzvimbo yezvitoro. Vamwe vakamira vamwe varikufamba. Mudzimai wakapfeka zvichena wakamira akatarisa kunavanhu vazhinji. Motokari yerori inoruvara rwebhuruu yakamirawo ipapo. Nzimbe yakaradzikwa pasi kuratidza kuti parikutengeswa pamusika.

Shangu yomunhukadzi yakakeirira yerudzi rwebhurawuni. Ine mabhande pamusoro. Pasi painotsika pakanyanya kusvibira uye mukati mayo makasvibira zvakare. Shangu dzinoshandiswa nevanhukadzi pakuita micheno yavo zvikuru dzemhando dzakakwirira kudai.

Kamuti kemusango kanokura kachipfekanapfekana kachigadzira rukato. Kamuti aka kane mashizha akasvibirira. Kakatumbuka maruva akaita ruvara rwepingi. Kanobereka tuvana tunodyiwa navanhu tutema. Kamuti aka kakadyiwa nezvipfuwo zvinofa.

Shiri yakamhara pamuti. Ishiri inozivikanwa kuti zizi. Zizi rina maziso makuru , rine ruvara rwakaita ruchena mudumbu . Muviri waro une mavara mavara kumapapiro kwayo. Zizi ishiri inotyiwa nekuti inofamba usiku.

Nzvimbo yemabhizimisi ine zvitoro zvidiki zvakavakwapo. Zvimwe zvakavakwa nemapuranga zvikaiswa marata pamusoro. Zvimwewo zvakavakwa nezvidhina zvikapurasitwa nekupendewa. Chimwe chitiro chinoratidza kuti chinotengesa midziyo yakaita semasola nemagasi anoshandiswa nevanhu zuva nezuva. Motokari tema yakamira pamberi pezvitoro.

Pamusika wemabhazi panotakurwa vanhu nemabhza kubva mudhorobha kuenda kumarokesheni. Pane kombi yakamira ine ruvara rweyero. Kombi inotakura vanhu vazhinji panguva. Kombi dzinoshandiswa zvakanyanya mumadhorobha.

Varume vanotamba mutambo wekudhonzerana tambo. Vakatarisana netambo yakarara pasi mugiraundi. Ivo vakapfeka zvishongo zvitema kumusoro nekuzasi zvinekavara kachena nechepadumbu. Vamwe vari nechekunerumwe rutivi, vakapfekawo turekisuti ineruvara rwegirinhi.

Bhuku rinozikamwa nokuti bhaibheri, rino ruvara rutsvuku kumacheto kwema peji acho, bhaibheri rinoshandiswa navatendi mukereke vachiverenga shoko raMwari vachidzidzisana nezve shoko raMwari muchechi, bhaibheri rinokurudzirwa chose kuti vanhu vaverenge vazive zve shoko raMwari.

Muchero unozivakanwa kuti mango. Dzakarembera mumuti muna amai vacho. Mune munhu ane ruoko rwakabata mango yaibva yakatsvukurira chose. Dzimwe dzichiri mbishi dzichine ruvara rwegirini. Mango dzinonaka chose pakudya.

Ndiro chena ine zvekudya mukati, zvinosanganisira sadza rine ruvara ruchena, namakabichi akasanganiswa nenyama, zvakabikwa zvakatsvukirira chose necheparutivi pane chigaba chemhiripiri chine ruvara rutsvuku. Kudya uku kwakanaka muamziso.

Dzimba dzakawanda dziri panzvimbo, inzvimbo yerukeshini inogara vanhu vakawanda. Imwe imba yakavakwa ikapoteredzwa nejuraworo rakaiswa rezawaya pamusoro izvi zvinodzivirira mbavha kuti dzisakawira pamusoro dzichipinda mukati. Pane maruva akadyarwa nechekunze, nemagedhe kuti vanhu vasapinda mukati.

Mafuta arikutengeswa, arikutengeswa nemadzimai, madzimai aya akagara pasi , mumwe akavhara muromo nemhuno akapfeka nguwani ineruvara rwebhurauni poita mumwe akapfeka hembe ineruvara rwutema akasungwa dhuku rine ruvara rwe bhurauni. Madzimai aya arikutengesa mafuta arimumagaba aneruvara rwakasiyana siyana. Mamwe ari mumagaba aneruvara rwe bhuruu, mamwe arimumagaba aneruvara rwebhurauni.

Imba irikuvakwa nezvidhinha zvakaforomewa nesimende. Yava pa hwindo level. Imba iyi yakakura chose uye iripadhuze nechikomo chine bhusita rema sai sai efoni.

Giza rokudziisa mvura. Giza iri rinoruvara ruchena. Giza rinoshandiswa mudzimba pakudziisa mvura kuti vanhu vashandise mvura inopisa. Giza rinowanikwa mudzimba uye nemumahofisi nemunzvimbo dzakasiaya-siyana.

Mudzimai arikufambao akabata jira ririkupepereka nemhepo. Jira iri rina mavara akasiyana siyana, rine mavara matsvuku, mavara machena nemavara egirini. Iye mudzimai uyu akapfekao hembe ine ruvara rutema neruvara ruchena kumusoro. Kuzasi akapfeka hembe ine ruvara ruchena inopenya penya neruvara rutema.

Vanhu varikufamba panzvimbo yemusika, mumwe wakapfeka wekisutu inerudzi rwebhuru wakabereka bhegi mumwe unosunda bhara achifamba zvakare zvidhinha zvakaunganidzwa panzvimbo iyi tudzimba tudiki twakaita kunge matakishopu turipo masora akananikwa achipa magetsi kuvanhu vanogara panzvimbo iyi.

Nzvimbo yesango inemiti neuswa zvakameramo. Imwe miti inemashizha akasvibirira imwewo ine mashizha mashoma imwe haina. Ivhu rakaungaunidzwa nechekumativi kwemugwagwa wakagadzirwa rineruvara rwe bhurauni. Sora rakaoma rineruvara rwebhurauni kuratidza kuti rachembera.

Wachi dzinopfekwa mumaoko dzakasiyana siyana dzimwe dzino rudzi rwesirivha dzimwe dzine rudzi rwegoridhe idzi dzinoshandiswa pakuona nguva yakapfekwa muruoko.

Imba ina mataera ano ruvara rwakaita bhuruu pasi. Ina mawhindo makuru. Imba iyi, imba inotengeswa mishonga. Mune mawiricheya akamira nechokumadziro anoshandiswa nevarwere vakakuvara miviri yavo nevakaremara. Pane zvekufambisa zvakare zvinonzi mawoka zviri muchitoro ichi.

Pakati peguta redhorobha motokari dzirikufamba mumugwagwa dzimwewo dzakamira nechekumativi. midhuri yakawanda yakavakwa inoturikidzana ichienda mudenga irikuonekwa panzvimbo iyi, mahofisi nezvitoro zvinowanikwa pamidhuri yakadai

Miti yakasimwa museri mejuraworo. Yakasiyana siyana imwe inomera yega, imwewo inosimwa navanhu. Nechekunze zvakare kune maruva akaita zvimiti zvidiki akasimwa achitevedza juraworo. Maruva anonakisa panzvimbo uye miti inonakisawo zvakare panzvimbo. Inotipa upenyu pakufema.

Maruva akanaka ane ruvara rwe girini namáshizha anopoteredzwa nezvichena kumucheto. Akatumbuka maruwa e yero pamusoro akaita kunge zvimhodzi zvimhodzi zveraundi. Maruva aya akadyarwa panzvimbo pakanaka chose kuyevedza kuona.

Dombo hombe rakatsemuka nechepakati. Rine zvinhu zvichena zvakamera pariri kuratidza kuti idombo rine nguva riri panzvimbo. Izvi zvakamera padombo zvinokonzerwa nekuwanda kwemvura. Dombo iri rinoratidza kuva dombo guru riri pachikomo.

Uswa hwakamera kumativi pemugwagwa hune ruvara rwegirinhi rwakasvibirira. Huswa humwe hwakareba huchienda mudenga humwe huchiri hudiki huri pasi. Miti inoonekwa nechekure yakati kurei.

Mumba mekutandarira makashongedzwa nezvidziyo zvakawanda. Zvinosanganisira terevhizhoni yakaturikwa mudenga. Iyo inoratidza vanhu mupikicha vachiona vachivarairwa. Radio yekuti vanhu vanzwe mhanzi iripo parutivi. Tafura iripakati peimba pakati pemasofa ane rudzi rutema. Uye imba iyi ina mataera pasi nependi yakaita kirimu kumadziro.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa, dzakawanda uye dzirikuenda mativi akasiyana. Dzimwe dzirikudzoka kunobva dzimwe, dzimwe dzichikuendawo kunobva dzimwe. Motokari idzi dzinotakura vanhu vashoma, uye Kombi irikufamba inotakurawo vanhu vakati wandei.

Sango rine miti nehuswa zvakasvibira chose, riri parutivi rwerwizi urwo rwune mvura yakasvibirira kureva kuti yakawanda. Musango umu munogara mhuka dzinodya uswa nemiti dzichinwa mvura kubva murwizi

Maruva akawanda akadzvarwa pamusha. Mamwe ari mumavhasi akakura. Mimwe yamaruva aya inosanganisira gavakava. Gavakava rinowanikwa musango asi vanhu vanogona kuridzvara pamusha kutoita maruva. Maruva aya akanaka chose.

Musika wemabhazi, panoonekwa mabhazi akamira emhando dzakasiyana. Mabhazi makuru, mabhazi madiki erudzi rwemakombi. Mabhazi aya anotakura vanhu kubva panzvimbo dzimwe kuenda pane dzimwe. Apa akamira mudhorobha, achatakura vanhu kubuda mudhorobha kuenda kune dzimwe nzvimbo nokudzoka zvakare mudhorobha navanhu.

Murume akapfeka hembe chena kumusoro, akapfeka kabudura inoruvara rutsvuku nebhurauni nechemutsoka make muneshangu dzakavhurika dzinetuvata rwebhurauni. Arikufamba zvake achienda kwaanoenda, anoratidza kuti akachena zvikuru.

Mapundo akamera panzvimbo akaita kunge akawaridzwa. Akazara panzvimbo. Maruva aya ano ruvara rwegirini rwakasvibirira. Miti mikuru ina maruvawo akatumbuka kumusoro kumaruva matsvuku wakarembera uchidzika pasi.

Imba diki yerudzi rwe (flat) yakavakwa panzvimbo. Ine marata pamusoro nedhishi rinonzi (satellite) rokutora masaisai vanhu vachiona tivhii. Yakapurasitiwa, uye ine madhoo maviri nehwindo pakati.

Mukadzi wakabata mukombe werudzi rwesirivha, wakasungirirwa tambo dzegirinhi, redhi neyero kumativi kwacho. Anoratidza kuva munhu anotamba mutambo, Saka apihwa mukombe mukukunda kwaaita pamutambo wake.

Mhuka yemusango inonzi nzou. Yakamira pamvura . Irikumwa mvura nemusinga wayo yobva yahurutsira kumutumbi wayo. Nzou imhuka huru inowanikwa musango. Ineruvara rwakaita gireyi, ine mazinzeve mahombe nemhino refu. Nzou inogona kushanda semutupo kune vamwe vanhu. Imhuka ine ukasha zvikuru kana ukaidenha.

Mureza wenyika yeLibya, une ruvara rutsvuku kumusoro, ruvara rutema pakati neruvara rwegirini kuzasi. Pakati poruvara rutema pane mufananidzo wenyeredzi chena nemwedzi usina kuzara werudzi rwuchena.

Bindu rine miti yakawanda-wanda. Muna maruva arikuonekwa ane rudzi rwegirini. Mamwe maruva anotandira achikwidza nemiti. Mamwewo anozvimiririra pachawo. Mune miti yakawanda-wanda ine rudzi rwegirini zvinoratidza upenyu .

Maruva akasimwa pamusha. Akasimwa achitevedza mudhuri. Mamwe akadyarwa pasi mamwe arimumagaba. Maruva anodiwa nevazhinji pamusha yavo kuti paratidzikewo zvakanaka.

Miti mikuru yakamera padivi pemugwagwa. Miti iyi inoratidza kuva nemakore mazhinji yadzvarwa. Imwe yakuita mashizha akuenda achidonha imwe ine mashizha ane ruvara rwegirinhi. Miti yakura chose.

Midziyo yokushandisa muimba yakasiyana-siyana. Yakavezwa namapuranga ikapendewa zvimwe zvivara zvichena zvimwe zvitema ina magirazi pamusoro. Imwe ndeyokuisa materevhizheni mumba kuti murongeke . Imwe matafura ekudyira.

Vanhu vari kufamba mumugwagwa, vari parutivi pemugwagwa wetara. Nechekune rumwe rutivi kune mudhuri wejurahoro wakavakwa uriko, umwe wevanhu ava uri kusunda bhasikoro vamwe vari kufamba vakabereka mabhegi kumusana.

Midziyo inoshandiswa pakuveza. Kumberi kwayo kunesimbi asi kumeshure kwayo yakagadzirwa nedanda. Inosanganisira ma screw driver, chizera hombe ne diki.

Nzvimbo yemabhizimusi yezvitoro nemisika zvakavakwa panzvimbo iyi, zvitoro zvacho zvidiki uye zvakavakwa zvakasiyana siyana zvimwe zvakapendewa zvimwe hazvisati zvimwe hazvisati zvatopera kuvakwa, misika yakavakwa nematanda inaiswa marata pamusoro imwe ikaiswa mapepa kuti pasapinda mvura nezuva.

Maruva akadzvarwa pamusha. Anemashizha egirinhi nemuti wepakati wakandotsvukirira. Kunamamwe ari nechekumucheto kumberi aneshizha rakapamhamha neruvara rwegirinhi. Maruva anodiwa nekuti anoshongedza pamba.

Nzvimbo yemudhorobha inemiti yakasimwa ichitevedza mugwagwa neuswa hwakasimwa zvakare werudzi rwegirinhi zvakasvibirira. Midhuri yemabhizimisi iriko yakavakwa inezvidhinha zvefesibhuriki inoonekwa nechekure. Kune vanhu varikufamba mumugwagwa.

Musoro wemunhukadzi wakarukwa madhiredzi. Anorukwa achibva mberi achidzoka kumashure. Ane mitsetse yakawanda -wanda yakaparadzana. Anoruvara rutsvuku, madhiredzi aya akarukwa zvakanaka chose.

Nzvimbo ine mudhuri wakavakwa ukanyorwa. Wakanyorwa zita rechechi uye chikoro chinowanikwa panzvimbo iyi. Inzvimbo yechikoro nechechi zvakavakwa pamwe chete. Vanhu vanokurudzirwa kunamata kuti vagorarama nokusingaperi vachidiwa naMwari.

Nzvimbo yemabhizimisi inoitwa zvakasiyana siyana. Mune zvitoro zvinotengeswa. Zvimwe zvinotengeswa zvokudya nezvekupfeka. Chimwe chitoro chinotengeswa mishonga yekurapa vanhu. Chitoro ichi chakanyorwa zita pamusoro rokuratidza kuti munowanikwa mishonga yekuti vanhu varapwe.

Jurahoro rakavakwa nezvidhina zvefesi bhiriki. Rikaiswa masimbi anoruvara rwebhuruwu pakati. Rakakomberedza panzvimbo. Kune miti yakazuka maruva pasi erudzi yemujakaranda inoita maruva epepuri. Mimwe miti yakakomberedza panzvimbo iyi yakasiyana siyana ndudzi dzayo.

Midziyo yakasiyana siyana yekushandisa pamusha inosanganisira badza, banga guru rerudzi rwemacheti, bhemba rekucheka maruva nerimwe banga zvakare rekushandisa. Mapanga akagadzirwa nerudzi rwesimbi uye badza rakagadzirwa nesimbi asi rinomupini wedanda nechokumashure.

Maruva akandoita sechimuti chichiri kukura akadzvarwa mubhesini rerudzi rwegireyi. Ane mashizha egirini ane tuvara tuchena tunoonekera nechepakati. Maruva anowanikwa padzimba achishongedza padzimba kuti paratidzike zvakanaka.

Mhuka dzemusango dzinozikanwa nezita rokuti mbizi dzine ruvara ruchena norutema zvakaita mitsetse pamuviri vacho. Mhuka idzi dzinogara musango uye dzinoyevedza chose kuona. vamwe vanoshandisa mhuka idzi kuita mutupo yavo. mhuka iyi yakada kufanana nedhongi asi iyo inogara musango

Mhuka yemusango inonzi nzou yakavata padhuze nemvura apo inoratidza kuti yanga ichitambira mumvura ichimwa zvakare mvura, nzou imhuka inoruvara rwakasvibirira rwakaita gireyi ine nzeve hombe nomusinga murefu uyo unoshandiswa pakudya nokumwa mvura nokudya uswa nzou ina makumbo makuru imhuka ino ukasha.

Miti yorudzi romumango yakasimwa pamusha. Miti iyi yakakura chose uye yakasvibirira kuratidza kuti ichine upenyu. Mimango inobereka vana vanodyiwa semichero. Vanotanga vakaita girinhi vachiri vadiki vasati vaibva yochinja ruvara yoita yero kana dzichinge dzaibva. Mango dzinonaka chose.

Masvosve makuru anozikamwa nezita rokuti masvosve reshuga. Ane dumbu guru nomusoro mukuru. Ane makumbo matanhatu. Masvosve aya anowanikwa mudzimba achidhla zvinotapira zvakaita seshuga.

Midziyo inoshandiswa muimba yokubikira. Mumwe wacho unoruvara rwakaita rwepingi runomubato muchena. Umwe unorudzi rwegirini nomuvharo wegirini wakavhara pamusoro. Iyi midziyo inoshandiswa kuisa zvokudya muimba yekubikira.

Mureza wenyika unoruvara rutsvuku kumusoro, kotevera ruvara ruchena, pakati pano ruvara rwe bhuruu, kotevera zvakare ruvara ruchena, kuzasi kuno ruvara rwegirinhi. Mireza inowanikwa panzvimbo dzinova nzvimbo dzehurumende yakaturikwa kumiririra nyika yacho.

Muti mukuru werudzi rweMuparumu. Wakamera kuseri kwejurahoro. Muti uyu wakanaka zvikuru uye unoti kana wakura unobereka twuvana twunova twunodyiwa neshiri. Miti inonakisa pamba, vazhinji vanoitenga vachidzvara kuti pamba paonekere.

Mahuswa anoruvara rwakasvibirira akamera pasango netwumuti twudiki twuripowo twakamera pasango apa. Twumiti twuna mamazishizha makuru uyewo twatumbuka maruva kumusoro.

Nhandare yemutambo wenhabvu. Ina mavara akasiyana siyana nechekunogara vawokeri. Panotambirwa nhabvu pane ruvara rwegirini rweroni yakadzvarwa imomo.

Motokari hombe ye rudzi rwe gonyeti. Ine tirera ine ruwara rwe bhuruu. Ina mavhiri akawanda makuru ane ruwara rutema neruchena pakati. Gonyeti rinoshandiswa pakutakura zvinhu zvikuru uye zvinorema zvinoshandiswa mumabasa akasiyana siyana.

Vakadzi varikufamba vari mumutsetse vakadumgamidzana, vakatarisana nemidhuri ine ruvara rwekirimu nedenga rine ruvara rutsvuku. Vakadzi ava vakapfeka nguwo dzakasiyana siyana mavara, vamwe vakapakatira mabheke

Vanhukadzi vari kumhanya. Vari kuita mutambo wemakwikwi ekumhanya. Vari kumhanya munhandare ino ruvara rwegirinhi rwesora rakasvibirira. Vakapfeka hembe dzakasiyana siyana. Mitambo inokurudzirwa nokuti inosimbisa miviri yedu.

Mudziyo wokuchengetera mbatya mumba unonzi wadhiropu. Ino ruvara rutema uye ina magirazi maviri nechepakati payo. Ina madhirowa ekuisa masokisi nedzimwe mbatya dzomukati

Madora akabikwa akaiswa mundiro. Akakangwa akaiswa madomasi neonyeni. Madora kudya kunonaka, kunodiwa navazhinji, zvikuru zvidhakwa kana zvichinwa doro, zvinofarira kudya madora kuti doro rinake kumwa.

Shangu imwechete inoratidza kuva yokuritivi rworudyi. Ine tambo pamusoro dzinosungwa kana yapfekwa. Ine mavara akasiyan -siyana anosanganisa zvichena nezve bhuruu. Pasi payo pokutsikisa pane ruvara ruchena.

Michero yakasiyana siyana iri mundiro. Imwe yacho ine ruvara rweyellow, imwe rutsvuku imwewo ine ruvara rutema. Inoratidza kuva inotapira kwazvo zvichionekwa mumaziso.

Dzimba dzakawanda dzakavakwa panzvimbo. Dzimwe dzinoturikidzana dzimweo dzinoita mudhadhadha pasi. Imwe yeimba iyi inzvimbo yechechi yokunamatira yerudzi rwezayoja inoruvara rwegirini. Dzimba idzi dzakakomberedzwa nejuraho.

Nzvimbo inezvivakwa zvakasiyana-siyana zvakavakwa zvimwe zvichiturikidzana zvimwewo zvakavakwa zvichiita mudhadhadha pasi. Miti namaruva zvakadzvarwa zvichitevedza mugwagwa kuti nzvimbo iyi iwonekere zvakanaka.

Varume vakapfeka zvipfeko zvekutamba mutambo wenhabvu. Vakabata zvikwanisiro zvekuenda kundoshandisa kunhandara apo vanenge vachidzidzira nekutirena kuti vagozotamba mutambo. Vakapfeka zvishongo zvitsvuku mumwe akapfeka zvebhuruu wakabata zvinhu. Wakabata zvekushandisa mumaoko zverudzi rwe yero.

Sango rine miti yakasiyana -siyana rine sora ririmo rinoruvara rweginhi, rimwe rine ruvara rwakandoita bhurauni. Imwe miti mukuru chose imwe ichiri midiki. Imwe miti ine mashizha ane ruvara rwegirinhi, imwe haina zvinoreva kuti yakazuka mashizha ayo.

Nzvimbo yemusika ina vanhu vazhinji vari kuonekwa vachiita mabasa akasiyana siyana vamwe vari kutenga nokutengesa motokari dzakamirawo panzvimbo iyi dzinoshandiswa navanhu mukadzi mumwe wakabata mbatya mumaoko dzaari kutengesa dzerudzi rwebhero, bhero ihembe dzakambopfekwa dzikaregedzwa dzave kutengeswa zvekare.

Puragi yakasungirirwa kumadziro kweimba. Iyi inoita basa rokutora moto tichishandisa pakuchaja zvinhu zvakaita samafoni nemidziyo imwe inoshandisa magetsi yakasiyana-siyana. Ine rudzi ruchena uye ine tambo dzamagetsi dzinobva kumusoro dzinosvitsa moto.

Sango rine miti yakakura yakareba ichienda mudenga. Imwe yakasvibirira chose mazhizha akabva kubukira ane ruvara rwegirini. Imwe ichiri midiki asi imwe yakura.

Chuma chinoshandiswa pakuita mucheno wavanhu kadzi. Chuma ichi chinopfekwa muhuro. Zvakarembera zvuma izvo zvinenge zvakashandiswa kuvhara pachipfuva. Kumusoro kwacho kwakandoita rudzi rwe bhurauni ndokunenge kuri muhuro. Zvuma izvi zvinoshongedza vanhu kadzi kuti vamire zvakanaka pavanenge vakapfeka.

Vanhu vari pamusika vanotengesa zvakasiyana siyana, zvinosanganisira mitsvairo. Inoshanda basa rekutsvairisa pamusha kubvisa tsvina kuti pachene. Mitsvairo inowanikwa musango, vanhu voigadzira vosunga kuita chibundu vozotengesa.

Mudziyo wokushandisa pamusha wakabatwa muruoko uno rudzi rutema norutsvuku zvakasangana kumberi kwawo kune midziyo inobuda yakawanda yezvipanera yekusungisa masikuruu.

Pamusika panotengeswa zvekudya nezvekumwa. Musika uyu mudiki wakagadzirwa nematanda ndobva paiswa purasitiki rerudzi rutema kudzivirira zuva uye mvura. Necheparitivi pane chivakwa chakanyorwa zita pamusoro. Mudhuri uyu ndewebhawa.

Maruva akadzvarwa pamusha aneruvara rwakasiyana-siyana. Mamwe anemashizha akandoita matete marefu. Mamwe anemashizha akandosangana kuda kundoonekera zvichena negirinhi. Mumwe wakaita sechimuti chati kure asi riri ruva. Maruva anonakisa panzvimbo paanenge akadzvarwa.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

Vanhu varikufamba muguta reHarare. Varikufamba vakafuratira nzvimbo iyo yakaturikwa chivezwa cha Mbuya Nehanda chiri pamusoro soro. Chiri pamusoro pezambuko. Motokari dzinopinda nepasi pezambuko iri. Vanhu varikufamba vachitevedza madziro emudhuri. Vamwe vari kudzika vamwe vachikwidza.

Musoro womunhukadzi wakarukwa madhiredzi marefu erudzi rutema. Madhiredzi yaya akarukwa zvichitevera musoro zvakavata zvichindorembera nechekumashure. Pati pacho pano muganhu uripo unoti zvimwe zvinoenda nerimwe divi zvimwe zvichienda nerimwe divi.

Miti namaruva zvakadzvarwa pamusha. Zvakakomberedza musha. Imba inotoonekwa nechekure nekuda kwemiti iyi . Miti inotipa michero vanhu vodya vari pamba. Maruva anonakisa pamba zvakare.

Nzvimbo yemumagirosa ,panezvitoro zvidiki. Motikare yakamira pazvitoro apa, mhurwi wezvidhina yakawunganidza apa inotengeswa. Vanhu varikufamba vachiyenda panzvimbo iyi vakadzi vaviri varikufamba mumugwagwa vakatarisana nezvitoro.

Musoro womunhukadzi wakarukwa madhiredzi anoruvara rwakaita meruni zvakarukwa zvichibva pakati zvichienda kumativi madhiredzi acho anorembera achizodzoka kumashure achirembera nomusana.

Panzvimbo yezvitoro zvakawanda zvakavakwa zvakaita mudhadhadha. Zvimwe zvinodurikana zvichienda mudenga zvimwewo zvinota mudhadhadha zviri pasi. Panotengeswa zvakasiyana siyana. Motokari yerudzi rwekombi yakamira pamberi pemidhuri iyi. Imwewo motikari tsvuku iri kubudikira nechekure. Vanhu vari kufamba panzvimbo iyi vakawanda.

Nzvimbo yemabhizimisi ine vanhu varikufamba panzvimbo iyi. Pane mudhuri wemuturikanidzwa wakavakwa ichienda mudenga pane Bank roluchengeta mari rinozivikanwa kunzi (Cabs).Iri ibhengi rinowanikwa mumaguta mazhinji muzimbabwe. vanhu vamwe vakagara mutende varikuita zvebhuzimusi remafoni.

Mudurikidzwa wendiro dzokushandisa muimba yokubikira. Ndiro idzi dzineruvara rwebhuruwu. Tichibva nokumusoro pane doko yacho, koteera yakaita doko, koteera yakaita doko zvichidzika kusvika tasvika pahombe. Dzakadurikidzwa zvichienda nemizera yadzo.

Varume vanotamba mutambo wenhabvu. Vakamira vakaita mutsetse. Mumwe wavo akamira nechekumberi akaita zvekukotama. Akapfeka hembe tema dzine ruvara rutsvuku tsvuku. Mutambi uyu anoratidza kuti ndiye anobata bhora pagedhe. Vakamira vakapfeka zvishongo zvitsvuku kumusoro nemikabudura yeyero nemasokisi eyero

Maruva akasimwa pamusha akasvibirira chose mashizha acho akatumbuka kumusoro maruva ane ruvara rweyero anoda kundofanana nesani furawa mukutarisa, maruva anodiwa nevazhinji nekuti anonakisa panzvimbo.

Machira akaturikwa kumadziro anendudzi dzakasiyana siyana anosanganisira ruvara rwebhuruu ne rwegirinhi. Panezvigaro zviviri zvakashongedzwa nama kusheni anerudzi rwe girinhi nebhuruu. Pane teburu yerudzi rwe danda yakaiswa pamberi pema cheya e rudzi rwe bhurauni izvi zvinowanikwa panzvimbo dzekutandarira vanhu vachigara zvavo vakazorora .

Redhiyo yemumotokari inoruvara rutema redhiyo iyi inogona kushandiswa ichiiswa chimuti chinobairirwa muburi re USB yobva yatanga kurira redhiyo iyi yakanyora mavara eyero padumbu payo.

Nzvimbo yemuguta inemotokari dzakawanda dzirikufamba mumugwagwa. Mumugwagwa uyu unamarobhoti anobatsira kuita kuti mota dzimwe dzifambe dzichidziurira dzimwe mukana. Dzimwe dzakamira dzakapakwa dzakatevedza mugwagwa. Vanhu vamwe varikufamba, ibesanwa muguta umu.

Vanhu varikufamba panzvimbo yemusika. Panotengeswa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira midziyo yekushandisa mumba nezvekupfeka. Murume wakapfeka svutu tema arikufamba kumberi kwemukadzi akapfeka jira dzvuku kuzasi nebhurauzi dema kumusoro.

Imba yomudurikidzwa yakavakwa ikakomberedzwa nejuraworo. Imba iyi ina mahwindo akawanda zvinova zvinoita kuti iratidzike yakanaka chose. Yakapendewa neruvara rwekirimu. Imba inogara vanhu vazhinji.

Mureza wenyika, unoruvara tichibva kumusoro rwegirinhi paita mutsetse muchena nechepakati peruvara rwebhureki. Unoruvara rweyero zvakare pakati pawo kumusoro kune tiraiengo yeredhi inenyenyedzi yeyero nebhuku rakavhurika pakati pacho. Pane pfuti iripo tema nebadza riripo dema.